Ame aɖe kple ye srɔ̃a ye ma nɔ anyi ɖe woƒe aba dzi le xɔ me, ee tivi kpɔm le woƒe xɔ me, ŋutsua edze ɖom kple nyɔnua, ye e tivia le kplɔ dzi. Nuŋɔŋlɔ aɖewo le gli ŋuti na wo. Afɔkpawo le ekplɔ dzi le exɔ me.

Ame aɖewoe ma nɔ anyi ɖe zikpui dzĩdzĩ dzĩdzĩ aɖewo me le neɖewo kpɔm le TV dzi le TVia dzia ŋutsu aɖe nukom kple nyɔnu aɖe woyina atu wɔge na wonɔewo

Eɖɔkplɔla wɔme ene eyawo le ɖɔ kplɔm ame wɔme etɔ̃ womedo awu o. Ame ɖeka do awu ʋi. wo katã wo le eɖɔ ɖe asi tɔ ɖe akro gbɔ le eɖɔ la hem. Atukpawo le anyigba le wo gbɔ le atsiaƒua to.

Maɖewoe ya eɖo gaŋkui le dukplɔla aɖe yome. Amewo lé flagiwo ɖe asi, ame aɖewo lé nuŋɔŋlɔ aɖewo ɖe yame.

Ame aɖe woe yawo ebla nane ɖe ta, ebla , Ede avɔ ɖe ta. Ame aɖewo da avɔ ɖe ali ɣe ɖum. Wodo nanewo ɖe kɔ me. Dzonuvi aɖewo le asi nawò. Wo ɣe ɖum kple toge le tome nawò kple tɔwo

ɛɛ, ashii, ashitsalawo kple elãdzralawo kple tɔdziŋuwo kple tɔdzidelawoe ya le Ɛlmina Kastel le Cape Coast. Wole tsiaƒua dzi. Ye elãdzralawo kple ashitsalao wo lã ƒlem le eɖɔkplɔlawo gbɔ.

Ame aɖewo yawo. Eɖo gaŋkui le awuyibɔ me. Ame aɖe ble wɔtsi ɖe asi. Wo kɔ dam enya hem. Ame aɖewo hã wonɔ anyi ɖe esɔ dzi le kuku me. Policitɔwo nɔ anyi ɖe esɔ dzi le wo megbe le wo kpɔm.

Nyɔnuvi dzetugbe aɖewoe yawo wole xɔ aɖe me ye wo nukom nyɔnua aɖe do awu dzĩ aɖe tɔɖe nyɔnuvi aɖe ƒe megbe wo katã wo nukom ame aɖe da asi ɖe gla

Yevu aɖewoe ya wo. China Yevuwo. Wodo nuwo ɖe ŋɔtsi. Ŋutsu aɖee ma, do gaŋkui, do ashi ɖe dzii. Fotoɖelawo le woƒe megbe efoto ɖem. Wo katã woɖo enuwo ɖe ŋɔtsi. Nyɔnu aɖe hã ema le megbea, edo ashi ɖe dzii.

Ame kple esrɔ̃a wole esrɔ̃ ɖem le srɔ̃ɖeƒe eye ŋutsu kple nyunuwo, wodze ŋgɔ wo nɔnɔewo yɛ ame yawo, esrɔ̃ɖe, esrɔ̃ɖelawo wole eye ɖum. Nyɔnu ɖeka tsɛ le eye ɖum kɔle kpekpe ɖe esrɔ̃ɖelawo ŋu.

Nyɔnua ɖe ma le xɔme. Bangi aɖe le exa, abatsi le xɔme, zikpui hã le xɔ me. Kuku aɖe maa woku ɖe nane ŋuti le xɔ me. Light kple telephone hã, kaɖigbe kple telephone wole ekplɔ dzi. Ye ele nane ɖe asi wò kɔkɔ anyigba tutum.

Amea ɖewo ya ʋe ɖum, amea ɖewo do awu ʋe, nyɔnua do awu ʋe lɔbɔɔ, ŋutsua hã do awu kple godi, amewo nu kom, amea ɖewo hã, ame woame ene wotɔ ɖe enua tame, ame woame ene hã wole anyigba wu asi ɖe yame.

Ɖevi sue aɖe hãe ya, edze klo le awu dzɛ̃ me. Edze klo ɖe gɔɔta gbɔ. Gɔɔɔtala me katãããa yɔ kple bɔɔla. Yɛ ame aɖe hãe ma le yiƒe megbe le awu dzẽ ae me, egbɔna.

Lãkplɔlawo ame enyi wole lã kplɔm gake wonɔ anyi eye wo katã wole etu ɖe asi avuwo ame eve le wogodo avu ɖeka mlɔ anyi ɖe anyigba ɖeka tɔ avu ke mlɔ anyi ɖe anyigba le yibɔe eke tɔ le ɣi

Dɔnɔwo le aba dzi, wodo enuwo ɖe ŋɔti, woŋlɔ nanewo ɖe ati aɖev ŋuti kɔtsi ɖe aba ŋuti na wo, dɔkitawo tɔ ɖe wo gb le agbalẽ me kpɔm hena ne woƒe dɔléea.

Exɔtula woame ve wole ekpe xɔ tum, eye enu yi ya me wokɔna eke ɖo atutu akɔ kɔ va tu xɔa, le wo gbɔ, amewo lé sofi ɖe asi hekɔ kɔ le eke kum.

Ɖeviawo yawo, wò dzidzɔ kpɔm. Amewo fofowo bla nu ɖe ta ɖo kuku wò. Amewo ɖe awuwo hetsɔ ɖe ekplɔ wodzi le dzidzɔ kpɔm. Eɖewo va wu wo le ʋuʋum le tame.

Ɖɔkita bubu aɖe hãe ya, lee kɔƒe aɖe me. Ɖeviwo do nu ɖee eŋɔtsi. Ya ɖɔkitala ŋutɔ hã ɖo nu ɖe ŋɔtsi abi dom na ɖevia. Ɖevi sue ma wòle abi dom naa, Dadaa lé yiƒe ashi be wone do abi nɛ.